Mmarimanso bi a wɔgyina dan bi so, naaaa wɔhyina solar panel bi ho. Na mmarima no mu bi hyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Na mmarimano baakonso hyɛ atadeɛ tuntum.

Nnipakuo a wɔato santen na wɔretu kwan, na ɛmu bi yɛ mmɔfra, na abɔfra baako hyɛ atade kɔkɔɔ, na dua kɛseɛ nso si hɔ, a n'ahaban yɛ ahaban mono.

Abɔfra barima bi a ɔda fam na ɔredi agorɔ, na n’aboduaba ne me baako hyɛ kyɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Temanmufoɔ a wabɔ dɔmpem egyina ɛkwan mu, na ebi ɛhyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ ɛne ataade soro tuntum. Na ɔmo mu baako nso hyɛ ataade soro a ɛyɛ akokɔ sradeɛ.

Mmaranimfoɔ a wɔte hyiadan mu, na wɔn mu baako yɛ ɔbaa, na ɔhyɛ atade tuntum wɔ ne soro ne ne fam.

Mmeranimfoɔ a wɔwɔ hyiadan mu, na tsemammuni baako a ɔyɛ obronin nso gyina adaka mu a wɔapagya ne nsa. Na kurawa bi nso si table ne so.

Mehunu mmaayewa ahodoɔ a wɔhyɛ wɔso nneɛma wɔ wɔn ti so, na mmaayewa no mu baako hyɛ ahenemma. Na mmaayewa no de kɔmuadeɛ a ɛyɛ ahweneɛ ato wɔn kɔn mu.

Aborɔfo bebree a wɔabɔ dɔmpem gyna beebi. Na wɔn mu baako kurɛ akasamu. Obronin baako tirihwi yɛ tuntum, na obronin baako nso hyɛ kyɛ wɔ ne ti.

Aborɔfo mmiɛnsa bi a ɛmu mmienu yɛ mmarima na ɛmu baako nso yɛ ɔbaa, na wɔn nyinaa de nose mask akata wɔn hwene. Na mmarima ne mu baako nso tirihwi yɛ tuntum.

Mehu ɔkyerɛkyerɛni a waboa mmɔfra ano na ɔrekyerɛ wɔn adeɛ, na mehu sɛ abɔfra baako ama ne nsa so, na ɔrekyerɛ mmɔfra no adeɛ wɔ nnɔtedan mu, ɛnna .

Temamufoɔ a wɔabɔ dɔmpem wɔ beaeɛ bi, na polisini baa baako nso ka wɔn ho. Na temamuni baako nso hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ wɔ ne soro. Na ɔde duku kɔkɔɔ nso abɔ ne ti.

Me hu mmeranteɛ mmienu bi a wɔtare lɔɔre kɛseɛ bi ɛho na me hu lɔɔre kwan na me hu sɛ lɔɔre no ahusuo ɛyɛ akokɔ sradeɛ na me.

Meho agya bi aa ɔne ne mma ɛte hɔnom ɛredidi na agya no ɛhyɛ ɛkyɛ tumtum na ɔwɔ mmabarima nan na mmabaa mmieɛnsa.

Me hu mmɔfra mmeɛnsa a wɔte akonwa so. Na mmɔfra no mu mmienu yɛ mmɛrima na ɔbaa baako mmɔfra no mmɛrima baako ɛhyɛ mpaboa a ɛyɛ akokɔ sradeɛ.

Apolisifoɔ a wɔabɔ dɔmpem wɔ beaeɛ bi, na temamu ni baako nso gyina wɔn mfimfini. Apolisifoɔ no hyɛ atade tuntum wɔ wɔn soro ne wɔn fam. Naaa wɔhyɛ ɛkyɛ nso tuntum.

Mehu bowl fufuo a yɛde banku ɛne nkuruma ɛne kɛhuro ɛne salmon, ɛne mako agu mu, ɛne kɔtɔ agu mu.

Mehu nsuo bi a ɛda hɔ na mehu Kwame Nkuruma ne statue bi. Mesan nso hu nnua a wɔn ahaban no yɛ ahaban mono, na .

Me hu maame ɛne mmɔfra mmienu na me hu sɛ ɔmo nyinaa ɛresi nnoɔma na me hu ahuro ɛwɔ fɛm na me hu nnɔte dan nso wɔ wɔn akyi.

Me hu maame a ɔrekyekyɛ aduane ama mmɔfra na mmɔfra no mo bi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmɛɛma na maame no abɔ ne ti de ɛkyɛ ahyɛ so.

Mehunu nipakuo a wɔgyina baabi, na mehunu sɛ baako de ahweneɛ ato ne nsa, na ɔde bi nso ato ne sisi. Mehunu sɛ obi nso hyɛ atadeɛ tuntum, na ɔyɛ bur .

Ntɔkwa asi wɔ mmarahyɛbadwafoɔ ntam. Naaaa ɛbinom tiri ho apa. Ɛbi nso ti yɛ tuntum tirinwi yɛ tuntum, na wɔn nyinaa yɛ aborɔfo.

Mehunu aborɔfo nnaa bi a wɔn mu mmeɛnsa yɛ mma na baako yɛ barima, na ɔbaa no mu baako akyekyere ne ti de adeɛ abɔ mu akɔ n'akyi. Na ɔtete mako.

Mehunu adan bebree sɛ ɛsisi hɔ. Adan no mu bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Ɛbi yɛ ɛhabammono, ɛbi yɛ akokɔsradeɛ. Na mehunu lɔɔre kwan, na mehunu lɔɔre bebree. Na mehunu nnua a wɔn ahosuo yɛ ahabammono.

Papafoɔ mmienu bi a wɔn nyinaa atenetene wɔn nsa na wɔn nyinaa nso yɛ aborɔfo, na wɔn nyinaa nso hyɛ ataade tuntum wɔ wɔn soro. Na obronin akɔkora bi nso a ɔte hɔ na n’apampam nso apa.

Nnipakuo a wɔte hyiadan mu na ebi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima, na ebi nso hyɛ atade tuntum wɔ wɔn soro, na ebi nso hyɛ atade fitaa wɔ wɔn soro.

Mehu maamefoɔ mmeɛnsa ne mmɔfra mmienu na maame baako de abɔfra baako ahyɛ n'akyi. Na mehu dan, na mesan hu lɔre kwan, na mehu dua a n'ahaban yɛ ahaban mono.

Mmarahyɛbadwafoɔ a wɔwɔ hyiadan mu na wɔrenya nkitahodie, na ebi hyɛ atade fufuo, na ebi nso hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti so.

Aborɔfo a wɔte didipono ho na wɔredidi, na aborɔfo no mu baako hyɛ atade fufuo, na wɔhyɛ sopɛɛse wɔ ne moma so. Aborɔfo no mu baako a ɔgyina hɔ nso resere.

Mmarahyɛbadwafoɔ a wɔreko ntɔkwa. Na baako kura akonnwa. Baako nso hyɛ ataare fufuo na tiri ho apa. Baakonso so reyɛ atɔ fam.

Nnipa nwɔtwe bi a ɛmu mmiɛnsa gyina mpapadan ho na wɔn a aka nso te fam. Na ɛmu nnum yɛ mmɔfra. Na ɔbarima baako a ɔyɛ panin na ɔka wɔn ho de ade kɔkɔɔ abɔ ne kɔn mu.

Mehu mmɔfra bebree a wɔgyina faako a ebi yɛ mmaa na ebi yɛ mmarima. Mehu dua bi a ɛsi hɔnom, na n'ahaban no bi yɛ ahaban wuiɛ.

Mehunu nnipakuo bi a wɔresa, wɔredi asa, na mehunu sɛ mmeranteɛ no mubaako hyɛ ataadeɛ tuntum, na ɛbi nso hyɛ akokɔsradeɛ.

Mmayewa a wɔreto aba, na abatoɔ krataa no yɛ ahaban mono ne fufuo, na mmayewa no mu baako hyɛ atade kɔkɔɔ, na mmayewa no mu baako nso so de adeɛ asɔ ne tiri mu.

Mehunu mmaayewa mmienu bi a wɔhyɛ kente. Na wɔresa adowa. Mehunu sɛ ahweneɛ da wɔn nan ne wɔn nsa. Na abotire nso bɔ wɔn ti.

Me hu mmeranteɛ bebree a ɔmo nan sisi fɛm na me hu sɛ mmeranteɛ no bi de sika kɔkɔɔ ato wɔn kɔn mu na ebi nso kura gaana ahyɛnso deɛ a ɛyɛ yɛ flaag.

Mehu nnipakuo a wɔredidi firi kyɛnsee korɔ mu. Na nnipa no, ebi yɛ mmofra na ebi yɛ mpanimfoɔ a wɔyɛ mmaa. Na mehu sɛ ɔbaani baako de tuntum abɔ ne ti.

Mehu maame a ɔde atere ɛresesa biri ɛfiri kyɛnse mu, na mehu sɛ bucket a ɛyɛ fufuo bi si hɔ.

Abayewa bi a ɔte nsuo bi ho, na po nso da n'akyi nohoa, na kube dua nso si n'akyi nohoa, na kube dua no ase yɛ fufuo, na kyiniie a ɛyɛ ahaban mono nso si ne nkyɛn.

Maame bi a ɔkuta plɛte a aduane ɛgu mu agyina hɔ ɛna maamefoɔ mienu bi nso agyina n'akyi a wɔn nyinaa ɛhyɛ ataade fitaa. Na maame no mu baako atirenwin ɛyɛ tuntum.

Me hu papafoɔ mpaninfoɔ ne maamefoɔ mpaninfoɔ a maamefoɔ no ɛde ntoma abɔ wɔn mu. Me hu papa bi hyɛ atade a ɛyɛ akoko sradeɛ.

Asrafo mmienu bi koto fam a wɔrehwɛ ɔrani baako a ɔda kɛtɛ so wɔ fam. Asrafo mmienu bi nso gyina hzɔ a ɔrehwɛ wɔn. Baako hyɛ gloves wɔ ne nsa. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ. Dan baako si wɔn akyi.

Teaseɛnam ahodoɔ a ɛsi hɔ na ɛmu bi yɛ fufuo ne kɔkɔɔ, na nnua a wɔn ahaban yɛ ahaban mono nso wɔ wɔn akyi nohoa, na wiemhyɛn nso ka wɔn ho.

Asogyafoɔ mmeɛnsa bi a wɔgyina atikuleta bi ho a asɛe, na asogyafoɔ no mu baako kura etuo, na baako nso hyɛ kyɛ a ɛyɛ tuntum.

Nkonnwa fɛɛfɛɛfɛ bi a ɛsi ɛdan no mu, na table nso ka ho, na mpoma da dan no ano, na nkanea nso wɔ hɔ, ɛnna nnua a wɔn ahaban yɛ ahaban mono nso wɔ dan no akyi nohoa.

Meho nnipa anan bi aa wɔte akonnwa so na emu mmienu yɛ mmaa na emu mmienu yɛ mbarima na meho sɛɛ wɔn nyinaa ɛshɛ mpaboa.

Beaeɛ a wɔyɛ galamsee, na teaseɛnam akɛseɛ mmienu si hɔ. Na atikuleta bi nso si hɔ a n'ahosu yɛ akokɔ sradeɛ.

Ɔbaatan bi ne ne mma nsia a wɔwɔ dan bi mu. Na abofra no mu baako ataade yɛ kɔkɔɔ. Na ɔbaatan no nso de duku abɔ ne ti. Abofra no mu baako kita kyɛnsee a aduane wɔ mu.

Nnipa a wɔato santene na emu bi yɛ nkwadaa na ɛbi nso yɛ maamefoɔ, na maame baako de abɔfra bi ahyɛ n'akyi, na wɔn nyinaa nso so nneɛma wɔ wɔn ti so.

Mehu nnipakuo ahodoɔ bi a wɔyɛ mma a wɔwɔ asopiti nyinaa wɔn nyinaa ani baako asɛe. Na mihu sɛ maame de duku abobɔ wɔn ti na .

Nsuo kɛseɛ bi a ɛda hɔ, na ɛhyɛn nso sisi so. Ɛhyɛn no mu bi baako yɛ kɔkɔɔ, na baako nso yɛ fitaa, na nnan akɛseɛ wɔ aky ɛ ɛ nsuo no akyi.

Mehu lɔre kwan, na mehu teaseɛnam mmeɛnsa, na teaseɛnam no mu baako yɛ kɔkɔɔ, na mehu dua nso so a n'ahaban yɛ ahaban mono.

Ekuro fɛfɛɛfɛ bi a aberanteɛ bi ɛte teaseɛnam a pɔnkɔ ɛdi animuu na pɔnkɔ no ɛyɛ fitaa na teaseɛnam no nso ɛyɛ fitaa na aberanteɛ no hyɛ ataade tuntum na nkanea bebree ɛwɔ hɔ.

Nnipakuo bi a wɔte ɛdu kɛseɛ bi ase. Ɛdua no ahaban yɛ ahaban mono na osogyanii barima bi nso gyina wɔn anim na osogyani barima no ɛhyɛ ataade na ɔhyɛ mpaboa nso.

Oburonin barima baako a ɔhyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Na Oburonim barima baako nso so a ɔhyɛ atadeɛ a ɛyɛ tuntum, naaaaa . Abɔfraba ketewa bi nso gyina Buronim barima baako nkyɛn.

Me hu onipa nnan aa baako yɛ abɔfra na baako ɛɛtwa mmiɛnsa no mfonini. Me hu ɛpo sɛ ɛda hɔ na.

Maame bi ɔredi awɔka. Na ɔhyɛ kyalewɔte. Na nkokɔ bi nso nam n'akyi. Na borɔdeɛ ahaban nso a ɛyɛ ahabanmono nso wɔ n'akyi.

Maamefoɔ mmienu bi a wɔrenoa aduane, na koropɔɔto bi nso si wɔn anim a bidie gu mu. Maame baako de duku kɔkɔɔ abɔ ne ti, na dua n’ahaban yɛ ahabanmono nso wɔ wɔn akyi.

Asogyafoɔ nnum a wɔgyina hɔ, na asogyafoɔ no mu baako yɛ oburoni, na sogyani buroni no de etuo kɔkɔɔ ahyɛ sogyani tuntum no nsa, na ahaban dua a n'ahaban yɛ ahaban mono wɔ wɔn akyi nohoa.

Nnipadɔm a wɔato santene na wɔnam serɛ so, na ɛmu baako de ade kɔkɔɔ abɔ ne ti, na ɛmu baako nso hyɛ atade fitaa, na baako nso hyɛ atade a ɛyɛ ahaban mono.

Mehunu maamefoɔ bi a wɔn nyinaate aboboyaa bi akyi, na drɔbani no a ɔyɛ Ɔretwi aboboyaa no nso so hyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ, na abɔfraba bi nso hyɛ maame baako akyi.

Nnipakuo bi a wɔgyina ɛɛpɔt na ɛmu bi yɛ mbaa na ɔbaa baako ɛhyɛ ataade fufuo na bags a ɛyɛ tuntum nso ɛsisi hɔ.

Odwadini baa a ɔtɔn gyeene, na maame baako nso gyina ne nkyɛn a ɔno nso ɔhyɛ atade fitaa, na mmɔframma bi nso gyina ne nkyɛn a wɔso adeɛ wɔ apampan so.

Mehunu nnipa bebree a wɔwɔ lɔɔre kwan mu. Na mehunu dan baako a ɛyɛ orange, na mehunu abaayewa bi nso a ɔhyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Na ɔde akokɔsradeɛ abotire nso abɔ ne tu, na kyɛnsee nso so ne ti so.

Mehu nnipakuo bebree a fa no ara yɛ mmarima, na mehu sɛ wɔn tirinwi yɛ tuntum, na baako tiri ho nyinaa apa, na mehu adan nso so.

Maamefoɔ mmienu bi a wɔn nyinaa te akonnwa so, na baako rewɔ fufuo, na akokɔ tuntum bi gyina maamefoɔ no mu baako akyi, ɛnne abirekyie bi nso gyina maame no akyi, na maamefoɔ no nyinaa de duku abɔ wɔn ti.

Mmeranteɛ bi a ɔretu kwan na mmeranteɛ no mu baako ɛyɛ obronii na mmeranteɛ ne mu baako ɛbag ɛyɛ kɔkɔɔ na baako deɛ ɛyɛ tuntum n baako.

Maame bi a ɔreka banku wɔ dadesɛn mu wɔ bukyia so. Na ɔde adeɛ abɔ ne ti. Abɔfra barima bi a ɔgyina ne nkyɛn na ɔrehwɛ no, na maame bi nso gyina n'akyi nohoa.

Aborɔfo akwantufoɔ bi a ebi yɛ maamefoɔ a wɔhyɛ atade tuntum wɔ ne soro, na wɔkura bag a kɔkɔɔ wɔ mu, na aborɔfo mmaa no mu baako nso hyɛ sopɛɛse.

Mehunu aberanteɛ bi a ɔreyi nkonnyaa na nipadɔm rehwɛ no. Na mehunu sɛ ɔgyina nnipa no bi hyɛ akokɔsradeɛ atadeɛ, na ɛbi nso hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ.

Mmorɔfo bi a wɔaboa wɔn ano gyina tree bi ho. Na mmorɔfo no mu baako ɛhyɛ akokɔsradeɛ ataare na baako tiri nhwi yɛ tuntum.

Mehu papa panimu bi a ɔrehwɛ mfonin wɔ dan ho, na ɔhyɛ sopɛɛse, na ɔsan kura kuruwa, na ɔhyɛ atade tuntum wɔ soro ne fam, na papa ne tiri ho nyinaa apa.

Papafoɔ mmienu bi a wɔn nyinaa koto fam, na nnadeɛ da wɔn nkyɛn na baako nso si wɔn anim. Na teaseanam a ɛyɛ fitaa bi nso wɔ wɔn akyi nohoa.

Sepɛɛse kɔkɔɔ bi a ɛda hɔ, na telephone bi nso ka ho, na wienhyɛn a wɔde dua nso ayɛ nso da ne nkyɛn. Nwoma bi nso da hɔ na twerɛ nso da nwoma ne so.

Mmrɔfo bi a wɔresi firi wiemhyɛn mu. Na Oburoni baako hyɛ ataade tuntum na ɔhyɛ mpaboa tuntum ne fitaa. Na okuta bag a ɛyɛ akokɔsrasdeɛ ne kɔkɔɔ.

Beaeɛ a wɔtɔn nneɛma ahodoɔ na aborɔfo bi nso ɛgyina ɛho. Na oburoni baa no ɛhyɛ mpaboa na beaeɛ no nso wɔtɔn ɛkyɛ na ɛkyɛ baako ɛyɛ kɔkɔɔ.

Papafoɔ mpaninfoɔ bi a ɛbi ɛhyɛ ɛkyɛ na baako ɛkyɛ yɛ kɔkɔɔ na baako deɛ yɛ fitaa na baako nso deɛ ɛyɛ akokosradeɛ na wɔn nyinaa nso ɛhyɛ mpaboa.

Aborɔfo bebree bi a wɔato santene gyina wiemhyɛn bi nkyɛn, na wiemhyɛn no yɛ fufuo, na sogyani bi nso gyina wɔn nkyɛn. na osogyani no hyɛ kyɛ tuntum.

Mehu mmeranteɛ ne oburoni baa bi sɛ wɔredi agorɔ, na oburoni baa no hyɛ atade a ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Mehu ndɔteɛ wɔ fam, na mehu sɛ mmeranteɛ no atadeɛ yɛ kɔkɔ .

Oburoni baa bi a, ɔte hɔ na ɔretɔn kɔnmuadeɛ ɛne asomadeɛ na oburoni baa no ɛde ntoma fufuo atwa ne kɔn mu na ɛdua nso a, na ahaban yɛ ahaban mono ɛwɔ n'akyi no waa.

Oburoni baa bi a ɔte akonnwa so na ɔretɔn kɔmmuadeɛ ne asomdeɛ, na ɔde ade fufuo atwa ne kɔn mu, na nnua a wɔn ahaban yɛ ahaban mono nso wɔ n'akyi nohoa.

Awiemhyɛn a ɛyɛ fitaa bi agyina hɔ na papa a ɔhyɛ trɔsa tuntum bi agyina awiemhyɛn no ɛho, na nnipadɔm bi nso agyina awiemhyɛn no ho. Na nnipa no mu baako ɛhyɛ ataade a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Maame bi a ɔgyina hɔ no a ɔhyɛ atare a ɛyɛ kɔkɔɔ ne fitaa, na papa bi nso a ɔhyɛ trɔsa tuntum a ɔkura aboduaba, na mmɔfra bi nso gyina nohoa rehwɛ no.

Oburonin barima bine Oburonin baa bi a wɔgyina hɔ na Oburonin barimano kura abɔfraba. Na abɔfra no hyɛ atade kɔkɔɔ. Na Oburonin baa no nso hyɛ atade tuntum.

Nipakuo bi a wɔyɛ tuntum. Na wɔn mu bi yɛ mmaa na ɛbi yɛ mmarima. Na mmaa no bi so nneɛma, na baako nneɛma a ɛso no nso gu fiewura soa me bi mu.

Aborɔfo mmeɛnsa bi a mmienu yɛ mmɔfra na baako yɛ ɔbaa, a wɔte dua bi so na wɔrehwɛ asono. Na nsuo bi a ɛda hɔ, na nhwiren bi nso a ɛyɛ kɔkɔɔ bɛn wɔn.

Mmeranteɛ bi a wɔtete fam. Naa mmeranteɛ no baako hyɛ ataade kɔkɔɔ na ɛbi nso hyɛ ataade fufuo na teaseɛnam tuntum bi nso ɛsi wɔn nkyɛn na maame bi nso a ɔde duku abɔ ne ti ɛte wɔn nkyɛn bi.

Aproosifoɔ bi a wɔgyina hɔ na obronii bi nso ɛgyina wɔn nkyɛn na obronii no regye biribi afiri oprosinii baako hɔ naa oprosini baako nso ɛhyɛ kyɛ tuntum.

Abrofo nkwaraa a wɔredi agorɔ. Na wɔn mu baako nso tiri nhwi yɛ tuntum. Na Oburoni maame bi nso kita Oburoni Abofra bi. Na abofra no tiri nhwi yɛ fitaa.

Nhyiren a nahaban yɛ ahabanmono ne obronibaa bi a ɔte didipono bi ho na ne trinwi ɛyɛ fitaa na.

Akɔntratafoɔ bi a wɔgyina solar panel bi ho. Na wɔn mu bi hyɛ ɛkyɛ fitaa. Na Maame bi nso ka wɔn ho. Na dua a n'ahaban yɛ ahabammono bi nso wɔ wɔn akyi nohoa.

Aborɔfo mmaa bi ne mmɔfra bi a wɔresu, na mmɔfra no mu baako nso tirinwi yɛ tuntum, na papa bi nso kura oburoni baa baako mu.

Mehu mpanimfoɔ a wɔabɔ kyenku gyina baabi na wɔhyɛ atade soro fitaa ne atade fam fitaa na wɔn nan sisi fam, na mehu sɛ obi nso hyɛ atade a ɛyɛ akokɔ sradeɛ.

Mmoadoma bebree a wɔgyina asasekɛseɛ bi so. Na ɛbi ahosuo yɛ fu fitaane tuntum. Teaseanam bi a ɛsi hɔ no nso yɛ ahabammono.

Aborɔfo mmaa bi a wɔredi asa, ne mmarima bi a wɔrebɔ donno nso ma wɔn, na abɔfraba bi nso ka wɔn ho a ɔhyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Mmrɔfo mpayimfoɔ ne mmɔfra bi a wɔato santen de gyina hɔ. Na osogyani nso baako a ɔka ho a watene ne nsa ɛde rekyerɛ biribi so. Na mmorɔfo no mu baako hyɛ ataade fitaa.

Mmeranteɛ a wɔresi adan, na wɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ, na nnua nso wɔ akyi nohoa, na nnɔteɛ nso wɔ fam hɔ.

Mmeranteɛ a wɔresi dan, na wɔhyɛ atade a ɛyɛ akokɔ sradeɛ. Ɛkyɛ a ɛhyɛ wɔn no yɛ fufuo. Wɔn nyinaa hyɛ mpaboa.

Nipakuo bi a wɔretu kwan. Na wɔn mu baako yɛ papa panin mu bi a ɔhyɛ atadeɛ fitaa, an ne tiri ho nso yɛ tuntum. Na mmaa no mu baako de adekɔkɔɔ ne tuntum abɔ ne ti.

Nnipakuo bi a wɔato santene na wɔrekɔ, na ebi ɛyɛ mmaa na ebi nso yɛ mmeɛma. Na mmɔfra nso ɛka ho na nnipakuo no mu bi nso ɛhyɛ ataade tuntum.

Mmarima bebree bi a wɔato santen na wɔrekɔ, na ɛmu baako yɛ abɔfra, na abɔfra no hyɛ atade tuntum, na barima baako nso kuta baage a ɛyɛ tuntum.

Asa so fɛɛfɛɛfɛ bi a mfonini tetare dan no ho, na dua a n'ahaban yɛ ahaban mono nso wɔ hɔ, na kuruwa ni nso si table so wɔ hɔ.

Apolisifoɔ a wogyina beaeɛ bi na wɔhyɛ ataade wɔ wɔn soro a ɛyɛ tuntum ne wɔn fam nso tuntum. Na ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum. Na nnua wɔn ahaban yɛ ahabsan mono nso wɔ wɔn akyi nohwaa.

Temammufoɔ a wɔabɔ dɔmpem wɔ beaeɛ bi, na ɛmu nnipa no bi hyɛ atade fufuo, ebi nso hyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ akokɔ sradeɛ, na nnua wɔ wɔn akyi nohoa.

Mmorɔfo bi a wɔte ɛpo ho. Na Mmorɔfo no bi nso da ɛpo no mu. Na Oburonin baa bi nso te didipononoho a ɔresere.

Aborɔfo bi a wɔgyina wiemhyɛn bi ho, na wiemhyɛn no yɛ fufuo ne kɔkɔɔ, na oburoni baako a ɔkoto wiemhyɛn no ho nso hyɛ atade tuntum, na baako nso hyɛ kyɛ fitaa.